Atye ka neno labolo ma giketogi gin aryo, labolone pud pe ocek gidwong mukene korgi tye macol mukene korgi pe col

Atye ka neno ka ma kidwoyo i iye tangi, kiketo i iye jereken me twenty litter acel kiguro yen ma lworo tangi eni ki tenge yat odongo madwong yor moni bene gono manok ci mede anyim

Teng ot ma kigedo cagati cok kwede ento cagatine kicweyo ma tidi pe kityeko gedone maber. Ki i ngeye kiguro yugi mo madwong ka mukene bene tye ki i teng kicano bati mogo.

Lagwar ocung atir ma otero yite tye ka neno yung tung kama kitye ka mako i ye calli ocung ki teng yo me maram ma goyo kona ma yo anyim ki teng yo yat odongo madwong lum bene odongo madwon